Foto ŋo puuni ti nyɛ niraba ni ʒi niɛma n yina ŋariŋ puuni n duri kamani zoli laasabu moɣili bɛ nimaani ka ŋarim maa bɛ moɣili maa puuni di ŋmanila ban bɛ foto ŋo puuni nyɛla ninvuɣu shaba ban gora

Sarati n niŋ palli ŋɔ zuɣu Loori titali ʒɛya ka shɛli mii lɛbi doya n tiɛha bi kamina ti ŋmɛ taba niraba ʒɛ nimaani n yuundi sarati maa ni niŋ shɛm loori shɛli din ʒɛya ŋɔ mii ku palla niɛma n tiɛha daa ka bi yi n kuni ŋɔ

Bɛ puɣinbili n ʒɛ jaarani ka gbubi kapu ni dirigu jaara maa zaa nyɛla zaɣ'piɛlli ka teebuli ʒɛya ka nyɛ zaɣ vakahili tibili tam teebuli maa zuɣu koo foon noo ŋma gba tam teebuli maa zuɣu

Foto ŋo wuhuri tila bihi ni siɣiri kuliga bi nyɛla bihi anahi ka gbubi bi bokati nima n mali toori kom moɣali ni dabba ata ni bipuɣunbili yinga

Girɛda n toori tankpaɣu niŋdi loori nim puuni loori yinga din pun pali ka gbaai soli ni di yi gbibu maa shee amaa din bala maa din babi pali soo girɛda maa na ku toorila tankpaɣu maa n niŋda

Foto ŋo gba wuhuri tila salin gbiriba foto ŋo puuni ti nyɛ ka nachimbi niŋ nimmohi n gbiri salima ka bi mashin ʒɛ nimaani kom gba do nimaani ka bi mali paɣari nimaani din yɛn yihi salima maa

Bia mini o ba n kuri saha tiri bi maŋa bi kurila bi saha maa bindirigu dibu shee n tiɛha paanu mini gala n tam teebuli zuɣu ka bia maa mali bindirigu maa niŋdi o baaba nolini bi zaa ku daarila lari

Paɣa n ʒi daani n tiɛha shitoɣu ni mii ka o ʒiya maa chinchina ka o kohara chinchina balibu kam bɛ shitoɣu maa puuni paɣa maa ku daari la lari ka o nyina ku nyɛ nyin piɛla piɛla o yɛla liiga ka liiga ku nyɛ kamani zaɣ ʒiɛ laasabu

Bia n pamdi o tuzobili zuɣu o tuzobili maa ʒila tingbanni ka ŋun mii ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ afi n timdi o zabiri maa puuni di mii ŋmanila tiŋkpaŋ ka bi bɛ ŋo ka chɛ bihi maa ningbuna ku puɣumi

Namda nim ka bi yili yili n kohara n tiɛha nabkiin nim gba do nimaani ka bi kohara namda maa nyɛla namda shɛŋa bin mali gana ŋɔ din tahali ka n yɛli laa ŋɔ bi malila ti kalaful dizain ŋɔ

Foto ŋɔ wuhiri ti la cheechi duu cheechi duu maa puuni paɣisara m-be di puuni ka ʒi kuɣusi zuɣu ka kuɣ' shɛli za nimaani ka so bi ʒi di zuɣu ka bɔɣisi bila gba za nimaani.

Paɣa n ʒi tuma ni o yɛla liiga sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu n gbuni o labtop n sabiri dinni labtop maa tamla teebuli piɛlli zuɣu binshaɣu laasabu gba bɛ kunkoŋ ni tamya di zuɣu ni buku bila

N tiɛhi binshaɣu din bɛ kpɛ ŋo din nyɛla ti ya ankara kpakpa kohi ʒi nimaani ka do so gba chɛna ka yɛ liiga ka pili zipili piɛlli moto gba ʒɛ nimaani ni loori piɛlli ka akiraa mini binyɛra ku panpa sanbood nim zuɣu ti yɛŋo paati nim fulaaki nim gba yili zuɣusaa nimaani

Salin gbiribi n bɛ foto ŋo puuni bi ku puɣu puɣu mi ka daɣi ka bi mashina nim kuli bɛ n tumdi tuma do so n ʒɛ nimaani n tiɛha ŋuni n yuundi bi zuɣu o yɛla liiga piɛlli ka o puli ku suya

Foto ŋo puuni ti nyɛ baaba ni chɛri so zuɣu baaba ŋo yɛla liiga piɛlli ka o ni chɛri so zuɣu maa ʒi kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ zaɣ vakaɣali laasabu ka bi naan zaŋ kuriti n joosi joosi li

Paɣa n ʒi niɛma n chɛni kohabu n tiɛha o ʒila binyɛri shɛŋa ti ni mali polishiri shuu nim la ni binyɛra ti ni mali paɣari shinshaɣu ni ti ni mali shɛli saɣari zabiri di zaa nyɛla birash nima o gba ku daarila lari ŋo

Foto puuni di ŋmanila duri n lunlu din mii chɛ ka duri ŋɔ lunlu nyɛla poham bee kom n daai dikpuna ŋɔ luhi ka yiya maa ni zaa ku wurim doya binshaɣu din kpalim doya nyɛla tihi din kpalim zaa ku nyɛla saɣari

Niraba n ʒɛ moɣali gbuni n dari zahama zahama maa mii yila moɣali maa puuni na ka bɛ ŋarim puuni ka bi dara n tiɛha taha dibanu n ʒɛ nimaani ka di zaa ku pali zahama

Laa n ʒɛ tingbanni la bindirigu bɛ di puuni bindirigu maa nyɛla boraadɛ gala dibata zaham naanzuwa ni manʒa

Foto ŋo wuhuritila daa dibu shee foto ŋo puuni ti nyɛ paɣasara ni chɛna ka shab gbubi bihi boraadɛ pa teebuli zuɣu naanzuu gba pa teebuli zuɣu ka naan chɛ alibarisa